Dhino nte ibili era nga dhiri mu kisaghe dhiri kulya eisubi. Dhona dhona dhirina amayiga amaghanvu. Dhili oti se dendha kufananha okutolaku enho erina e langi endheruyeru ku munhwa ni ku bigere, eri kusoka eno na mayiga amaghanvu.